Dzimba huru dzemiturikidzanwa dzakareba samare. Pamberi padzo pane miti uye nebango ramagetsi rakareba samare.

Ndiri kuona ruva rakanaka samare. Riri mubepa dema. Paruva rakagara pahuswa hune ruvara rwegirinhi.

Zvidhori zvechikadzi zvakapfekedzwa hembe dzakaisvonaka pamwe nenguwani dzakanakisa chose.

Ndiri kuona zvigaro zvitatu zvine mavaramavara. Zvigaro zvinokwaniswa kugarwa navanhu vatatu.

Ndiri kuona tambo dzemagetsi ne pole remagetsi, nemuti unemashizha ane ruvara rweGirini.

Mukadzi akafuratira. Akapfeka hembe tema nebhachi rake raakasungira muchiuno neshangu nhema.

Ndirikuona nzimbe dzakawanda, padivi penzimbe pane gedhe rine ruvara rutema.

Parutivi pemugwagwa wetara pane muti mukuru. Muzasi memuti mune maruva akawanda akaisvonaka samare.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa wetara dzakawanda, mune motokari huru ne duku.

Ndirikuona mukadzi arikufamba mumugwagwa. Akafuga amburera yake yepingi. Akapfeka dhirezi regirini.

Munda wakarimwa zvirimwa zvakaisvonaka samare. Zvakaisirwa tambo kuti zvibatsirike pakukwira nepatambo.

Pakati pedzimba mbiri pane matombo maviri makuru akaturikidzana. Padivi pematombo pane miti miviri.